Nyɔnu ɖe le asime, enɔ ambrella ɖeka aɖe te, ele tomatosi dzram, kabɛdzi, karrot akpa kple nu bubuawo dzra, nyɔnu aɖe hã le exa le fi ma ele kpakpositɔ dzra.

Ame gbogbo aɖewo le ŋu mɔ me tsom, exɔ kɔkɔkɔkɔkɔkɔ le woƒe megbe za, ame ɖewo do awu ʋi ame ɖewo do kuku ɖe ta ame ɖewo do afɔkpa eye ame ɖewo awu yibɔ.

Efiagã ɖeka le Ghana si. Eƒe ŋkɔe nye Osei Tutu nɔ zikpi dzi. Eƒe teviwo tɔ ɖe eƒe megbe. Efɔ gaku ɖe asi, kɔ ku ɖe ekɔ, kɔ ku ɖe eta eye wòta kentevɔ xɔasixɔasiitɔ ɖeka.

Afɔku bubu gadzɔ le afi ma. Ame aɖewo va le yiyim. Ame aɖewo hã tɔ ɖe afi ma le nu kpɔm eye ame aɖewo hã le nu ƒom tso afɔku si dzɔ ŋu. Afɔkua dzɔ ɖe ŋu gã ɖeka dome kple woameve tukuitɔ emeve aɖewo dome eye ŋuawo pra ŋutɔ.

Tɔdziŋu am eve ee tɔsisi dzi. Ame ve nɔ ɖeka me. Eye ame tɔ̃ hã nɔ ɖeka me. Gbemumuti ɖewo hã ƒoʋlã teƒea. Etsia ƒe kala trɔ eye wòwɔ grini elabena gbemumutiawo le dzedze le tsiame.

Ŋtsuvi ɖe le taya gã ɖe ɖe asi eye wokɔ basiketi ɖe ta. Basiketia me atikutsetsewo le afi ma. Ele asime do. Asime ame ɖewo hã le a ami dzra. Eɖe le te dzra. Eɖe le atikutsetsewo hã dzra eye nyɔnuvi ŋutsuvi ɖe ha tɔ ɖe gbɔ. Asime

Dɔwɔla gbogbo ɖewo le takpekpe. Kɔmpita tukuitukui aɖe hã le woƒe ŋgɔ. Ɖeka tɔ ɖe anyi le ŋgɔgbe le nu fiam susuewo. Susuewoa, ŋutsu ɖeka koe le afi ma. Key le kplɔ̃ dzi eye agbalẽ bubuawo hã le kplɔ̃ɔ dzi.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ le akutu gbɔ, ebɔbɔ ɖe peya gbɔ, bɔbɔ ɖe akɔɖu hã gbɔ, gabɔbɔ ɖe abladzo gbɔ, bɔbɔ ɖe tomatosi gbɔ eye wòbɔbɔ ɖe apple hã gbɔ.

Nyɔnu ha aɖewo le galamsey wɔm, wole ekea klɔm kple tsiƒoɖi, etsia ƒoɖi ŋutɔ, wode afɔ me, eɖe hã do awu dzɛ̃, eɖe hã do awu yibɔ, ɖe hã do awu ʋɛ̃, awuʋɛ̃tɔ, etsia ƒo ɖi awu nɛ eye ŋutsu aɖe….

Nyɔnu ɖe le zikpui dzi le asi te ɖe kɔmputa tukui tɔ dzi. Edo gavi ɖe asi eye wole eƒe da ɖe megbe, Nyɔnua dze tugbe ŋutɔ. Aha vivi aɖe le bɔteli ɖe le kplɔ tse ha dzi kple agbalẽ ɖe hã ɖe. eŋuwo le egɔme tom va le yiyim.

Nyɔnu tstitsi wɔme ve le nu ɖe ta eye ɖeka tɔ ɖe gbɔ be yeaƒle nu. Le woƒe megbe la nyɔnuvi tukui aɖe le numa tututu ɖe ta. Nyɔnua tsitsi tɔ kpa ɖevi ɖe megbe eye ɖeka kpla bag ɖe megbe eye ɖeka be yeaƒle nu le wogbɔ.

Ŋutsu aɖe do awu yellow sike wo ŋlɔ de edzi be khampion. Ebla wɔtsi ɖe asi eye wo tɔ ɖe emɔ dodo dzi. Taxi ʋu ɖewo kple ʋu private ka ɖe wo va yina. Eye exɔ ga aɖe le eƒɛ megbe kɔkɔ ɖe fine.

Ɖevi nyɔnuvi tukui ɖe le kpe gbam. Ŋutsu tsitsi ɖe hã nɔ exa le ekpe gbam eye ɖe hã kɔ ekpe le dadam ɖe ɖevia ƒe ŋgɔ be negba. Ɖevia ɖi ɖa eye eke kɔkɔ hip ɖe le woƒe megbe. Eye amea do awu valeti le eƒe megbe.

Etugbui ɖewo kple ɖekadze aɖewo le fefem le tɔme, ɖeka do awu yibɔ ɖeka do awu hi ɖe tame ɖeka do awu yellow, eye woame eve ɖe dzimekpo wole nu kom eye wodo asi ɖe yame elabena wole dzidzɔ kpɔm.

Nyɔnu aɖewo va asime be yewoa ƒle nu. Eɖewo hã le nu dzra. Nyɔnua ɖeka bɔbɔ ɖe nyɔnu ɖeka gbɔ be yeaƒle nu ba ele nua me tsaa. Wota avɔ, ɖeka ta avɔ blu. Ɖeka ta avɔ green eye wo katã wobla ta kple avɔ vovovowo.

Nyɔnu lolo ɖe le avɔ dome. Kentewo le avɔ me, GTP, avɔ nyakpɔnyakpɔ hã le avɔ dome. Avɔ aɖewo le rɔbame. Nyɔnua le nu kom eye nyɔnua ƒe aɖu fu tititsi. Ekɔ apron pink do ɖe kɔ.

Atikutsetse ɖewo le bɔx ɖe me le kplɔa dzi. Aŋtsi le me, akɔɖu le me, apel le me, aɖiba hã le me eye nane abe abladzo hã le me

Ŋutsu aɖe le nu dra le asime, le ebe asi me la, elé mobal fon ɖe asi, ele karɔt dzram, ele atadi dzram, ele kukumba dzram, le kabedzi dzram, le exa ɖa, etewo kple tomatosi le xa.

Amegbetɔ aɖewo gale galamse wɔm. Ɖeka bla awu ʋi ɖe ta eye ɖeka hã bla awu dzɛ̃ ɖe ta. Tsia ƒo ɖi ŋutɔ loo eye wokɔ basiketi kɔ le tsi keawo klɔm eye ame aɖewo tɔ ɖe ambrela gɔme le fi ma tsi hã le dzadzaa.

Nyɔnuvi tukui le nu do na nutsu tsitsi xoxo ɖe. Ŋtsua do gankui. Abolo le kplɔ dzi le plati me. Ŋtsua le nu kom le nua xɔ le ɖevia si eye bɔta mi le kplɔa dzi. Etsi le kapu me hã le kplɔa dzi.

Nyɔnu aɖewo bɔbɔ nɔ aynyi ɖe asime. Woɖo woƒe agbawo ɖe agbe me le anyigbã. Kotokua le wogbɔ. Amea ɖewo tsi atsi tre, aɖewo kpa vi ɖe dzime. Ame ɖeka bɔbɔ ɖe asi gbaa gbɔ

Le asime la, eŋu aɖewo va tɔ ɖe afi ma le amewo tsɔm eɖewo le amewo ɖim eye amea ɖewo tse va le yiyim. Eɖewo le afɔ zɔm va le nu ƒlem. Eɖewo le nu dzram le amblelawo te eye eɖewo le dziƒoxɔtame.

Ɖevituikui ɖewo le bɔl ƒom suku pak aɖe dzi, bɔl wɔ ʋɛ̃ɛ̃ kple yibɔ, eye wo katã woƒu du kplɔ bɔl ɖo, ɖewo hã wotɔ ɖe pol me le megbe ɖaa eye ɖewo hã wotɔ le nu kpɔm.

Ŋutsuvi ɖe le keke aɖe dzi eye wofɔ aluguintugui zã kɔ ƒoxla eɖokui. Le eƒe megbe la, eŋu ɖewo le eƒe megbe gbɔ na. Kekevi aɖe le eƒe nuɖusi me gbɔna eye kekevi aɖe le eƒe megbe dzo yina.

Yevu ɖe va srã sukuviwo le sukuxɔ me. Yevua le nu kom. Ɖeviawo yɔ ŋkume wome le ɖeke gɔme se o eye woŋlɔ nane ɖe kpea dzi le woƒe ŋgɔ le fi ma. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe eŋɔtrɔa gbɔ le fi ma.

Kpememe vovovowo le teƒea, Kwami Nkrumah ƒe kpememe hã le fi ma, Kwami Nkrumah ƒe kpememea wɔ yɛlo, ya ame susɔeawo tɔ wɔ yibɔɔ, exɔ kɔkɔ ɖe wo pete be megbe.

Ŋutsu ɖe tɔ ɖe aha vivi gbɔ. Aha vivi gbogbo zã, wo sugbɔ eye ŋutsua le bagi ɖe asi. Wodo awu yelo ɖe eh… koat e me wo do gɔme. Eɖo gankui, ŋutsua kɔkɔ ŋutɔ eye wodo kuku ɖe ta. Ŋutsua……..

Ɖetugbivi aɖe le aƒeme. Ele eƒe dzodoƒee eye wote ɖe egbaklɔnu yike nye sinki nu ŋu tsia ale be tsia le kɔkɔm ɖe agba me. Ekɔ kaƒomɔ hã ɖo to le nu kom.

Kelɔŋu woame ve ɖewo va teƒe ɖewo a teƒe ɖewo be yewolɔ ke. Masini gã ma wɔme ve ma ke yevuawo yɔna be scavɛta le ke ku kɔɖe eŋua ɖe me. Woku do ɖe domedome le fi ma eye eŋua wɔme ve ma wole ke lɔ wole dzie. Eve masini susɔewo le yelo.